Mu kifaananyi tulaba enkobe ng'eri ku ttaka eyina ky'etunuulidde wabula nga eri mu kutambula yeeyongerayo. Mu kifaananyi tulaba obusubi. Mu kifaananyi tulaba nga enkobe w'etambulira tewali yadde kakkoolaasi ekitegeeza nti yali mu nsiko.

Mu kifaananyi tulaba oluguudo olutali lwa kkoolaasi. Mu kifaananyi tulaba emiti egy'enjawulo egiri ku mabbali n'amabbali g'oluguudo luno. Mu kifaananyi tulaba abaana bangi nga bonna beetisse ebidomola by'amazzi ku mitwe gyabwe.

Mu kifaananyi ndaba ennyumba eziri ku lubalama lw'ennyanja. Mu kifaananyi ndaba olusozi oluyiseemu mu bire era tulaba nga ebire birubisse bibisse akasolya kaalwo.

Ekifaananyi mulimu emiti, omuddo n'ebikoola. Mu kifaananyi ndabamu amazzi g'ekiyiriro ekimu nga geetokota.

Mu kifaananyi mulimu omusajja ayambadde essaati n'empale, ayambadde essaawa ku mukono gwe ogwa kkono era akutte essimu mu mukono gwe ogwa kkono.

Mu kifaananyi tulaba oluguudo lwa kkolansi olukole obulungi era nga kuliko emmotoka eri mu kutambulirako, mu kifaananyi tulengera amayumba agali ebusu agali mmaaso g'emmotoka eri, ekifaananyi tulabamu n'akapande akaliko ennamba kkumi na ssatu.

Mu kifaananyi tulaba abantu bangi nga bali Ku bbiici. Mu kifaananyi tulaba omusajja ng'akutte ka skateboard ak'oku mazzi. Mu kifaananyi tulaba emiti. Mu kifaananyi tulaba ennyanja luvookwaya. Mu kifaananyi mulimu olukalu owali ku ttaka oba giyite bbiici.

Mu kifaananyi tulabamu emiti egiri mu luggya. Tulabamu bbaketi eri kumpi n'omuti mu luggya. Mu kifaananyi tulaba ennyumba ezimbiddwa obulungi n'eserekebwa essubi.